Tuma tumbu shee m-bɔŋɔ bɛ mi bela palli zuɣu ka paɣa chana n-ye liiga piɛlli ka bɔbi bɔb' nuɣiso ni zaɣ' piɛlli ka ʒiri binyahiri tahili ni tuuntumdiba maa mi zaa yɛla liiga yinsi m-pa bɛ nɛma zuɣu ka shɛba pili zipilisi zaɣ' ʒɛhi shɛba mi zaɣ'nuɣiso

Zamaatu m-be kpe ŋɔ ka paɣiba anahi za tooni na wari waa diri bi maŋa ka so chinchina mini di liiga ka ŋun bala maa ye leesi ka di nyɛ zaɣ' dɔzim mini zaɣ' piɛlli ka so chinchin' piɛlli m-pa di zuɣu ka bɛ zaa bɔbi bɔb' piɛla ka ŋun bala maa zaŋ chinchin' piɛlli pa o bɔɣisapima zuɣu

Gbampiɛla n-nyɛ ban be duu ŋɔ puuni ka loori maa nyɛla zaɣ' vakahili ka wɔbigu be bɛ tooni ka so be bɛ nyaaŋa ka tihi mini mɔri kuli pe n-gili ba

niriba n-ʒia ŋɔ niriba maa mi puuni dɔbba anahi nyɛla ban ʒia n-ŋmɛri gungɔna ka paɣa kuli di o maŋa zaya wari waa ka piri binyɛhiri o nuu ni o bɔɣiri ni o nyingoli ni ka ye kenti chinchini ka so dabiya ka gba so bini o nyɔɣi ni

Doo n-zaya ka ye liiga piɛlli ka di niŋ zaɣ' sabila di ni ka pili zupiligu zaɣ' sabinli n-ŋmɛri gungɔŋ ka paɣa zaya wari diri o maŋa ka zaŋ bini tooi o nyuɣu ka gba pili zupiligu ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ni zaɣ' sabinli zupiligu maa ni yɛri din beni dini tabi tabi liiga maa

Paɣa n ʒɛya ŋo paɣa maa mii nyɛla gbanpiɛll ka yɛ liiga ka di niŋ ka zaɣ sabinli la jinjɛm ʒiɛ o ni tabi binshaɣu maa fulaawaasi nim tamya ka foon paya ka bin tamya ka silba la ka o zuɣusaa chɛriti yiliyili ya ka bi sabi binyahari tabili dikpuni

Duu ŋɔ tiŋgbani ni tankpaɣu ka kuɣa zaya nyɛ zaɣ' piɛlli ka dufɛya pa di zuɣu dufɛya maa zaa nyɛla zaɣ' piɛlli ni zaɣ' dozim ka dimbala ŋɔ nyɛ zaɣ' vakahili ka bɛ tabili bini zuɣusaa ka laati be di zuɣusaa fulaawaasi nyɛ din tam teebuli zuɣu

Palli m-bɔŋɔ palli maa mi nyɛla zaɣ' sabinli ka zaɣ' piɛla booibooi din ni ka zamaatu chani din ni ban chani maa mi shɛba pilila zipilisi ka shɛba bi pili ka shɛba ye liiga sabila ka shɛba bi ye ka jirambiisanima be bɛ luɣili ni jirambiisanima piɛla ni zaɣ' sabila

sambani ni m-bɔŋɔ niriba nyɛla ban be sambani dapaɣila maa nyɛla zaɣ' piɛlli ka shɛli pa zaɣ' piɛlli paɣa nyɛla ŋun be tooni ka zaŋ sipiika n-zaŋ kpa o noli ka paɣ' so ɡba zaa ha nyɛ ŋun ʒiya ka ɡbubi tan' ʒee so ɡba nyɛla ŋun ʒi o luɣili zuɣu ka ɡb